kowiichino kulannonkehu daddalu dargubbaati babbaxitino caammubba babbaxitino hasi'noommo dana gamba assine worroonniha hidha hasi'nomoha ikkiro marre hidhineemmowo daddalu darga egensiisate worroonni siileetinka.

Kowiichono la'nannite giddo maxaafa leellishawo sidaamu dagaha budese poletiku gara leellishanno

Kowiichono la'neemmorichi giddo mittu supermaarkeetete mirtuwa giddo mitto ikkinoha kosmo aloeveera yaanno kosimootikisete uduunnichi giddo ikkinoha mitto leellishannonke superimaarkeetete darga hasi'noommo uduunne adha dandiineemmota xawisanno.

Kowiichono la'nemmorichi giddo mitte budu woy sagalete bunu mine sagalet mine juuse"o laweyooricho horonsi'anni darga ikkasi buna agate sagale itate horonsi'nani darga ikksasi kulawo

kowiichino leellishannonkerichi giddo mittu rosaano rosu mine gamba yite rososna harunsitanni noota leellishannonke rosaano rososho noonsa tukurate tugge rososnsa leellishshanni noota leellishannonke

Kowiicho noori giddoonni la'neemmori mittu meseretete limaate ikkinoha, lemisaale wayi taankere way coramannowa duunamannowa loonsoonni dargaati, way taankere ikkase leellishshanno siieetii

Kowiichono tourismete gido darga ikinorichi gido mitu dargira lawishaho garbu aanna ikko halalladu wayi aanna roo'e fulte leeltano tourismete horoonsi'neemo darguwa gido mittoho.

kowiichino leellishshannohu mittu boohaarshu baseeti mannu babaxino darga hare boohaarannonte gede darga biifinse boohaarshaho injaanno gede assine agarroonni base kulnnonke.

Kowiichono mittu mesereti limaatete. giddo mitto ikkinohu konni tosu mininni babbaxxitewo garinni timirte afi'naawa woyiimmi rosu mine ikkasi kulanno mesereti limaate..

Tini sokko xawissannohu mannu baadiyyete olliira hiitto asse mine biifisirannoro miniidosi mine minnanni yannara miniido hiittoonni asse biifisirannoro kultannonke hakkuyi mini giddono maabirate eessinoyiite

Kowiichonorichi afamannori giddo mittu mitto dana woy babbaxxeyo pirogiraame heedhannonkeha ikkiro biifinse dikkoddere lonsoonniha biinfillu uduunne leellishanno dargaatikka biinfille xawisannori giddo mittoho

Konniicho la'neemmori giddo kuni loosoho mannu looso babbaxxeewo garinni kalaqe noontenni gede kawiichono babbaxxeewo dani looso kalaqe noota leellishshano.

Kowiichono leellannohu giddo mittu maxaafaati leellishannohu maxaaffuno wogankenna dona yaanno aana nooha giddose amadewooha matsaafa amdinota leellisha.

kowiichono baadiyyete olliira mannu babbaxxitino garinni daddalo dadda'le heerannota kulannonkerichi giddo mitto ikkasi leellishshanno daddalu darga daddalu base ikkasi xawinsanni dargaati

Kowiichono babbaxitino cea woyim turiizimete gowaanya'ate daggano gowaanyaisiisaano ledo babbaxitino foota babbaxitino saada footo kaayinse worroonni misileeti.

Kowiichono la'neemmonte gede duucha yannaati koka koolla milikitaati super maarkeetete marte hirranni darga leellishshanno baaychooti.

Mannu kowiicho leellannohu xawisannohu mannu giwirinnu owaante horonsire babbaxitino laalcho babbaxitino muro kaase fushshinota babbaxitino garinni fultinota leeellishawo misileeti.

Kowichino leellishanonkehu gallanni mini qooxeessa hiitto assine biiffinsoonniro gallani mine leellishshanno dargaati gallanni mine gobayido hoowetenni hoonbe qixxeessinoonni gara kulanno mineeti.

Kowiichono nonkerichi gido mitu muronna laallote gido duumo shunkurte noota leelishanonke daddallu darga ikko muronna laallotewinni afi'neemoricho leelishanonke.

Kowiicho leellannorichi giddo mittu rosu danaati. addi addi darga rosu minnara babbaxxitino pikicherenni woyi fidalenni babbaxxitino tirgume uuyinoonni qaale ikkasi kulanno.

Kowiichono mannu babbaxxewo daddali noowa mare owaante afiranno darguwa giddo mitto ikkanna hasireeworicho mare hidhate horonsiranno dargaati. daddalu baseeti woy owaantete mereershi giddo mitto ikkanno.

kowiicho la'neemmori giddo mittu ijaara minanni hee'noonni darga woy fooqe loonsanni hee'noonni darga mannu loosu aana ijaaru aana nooha ikkasi leellishshannonke woyi xawisannonke.

Kowiichono xawisa hasi'noonnirichi giddo mitte supperimaarkeettete mirteeti. Kuri giddo .......yinanna mastaawoqaho horoonsi'noonni.

Kowiichono leellannonkeri giddo kalaqu woyi doogote aana mannu babbaxxiwo garinni baadiyyete woyi katamaho doogote aana baxiwo garinni harannota tanqasaaqasannota leellishshannonke misileeti.

Kunino xawisannonkehu gallanni mineeti, xawisannonke gallanni minira hoowe hoombonniha gallayi mine hiittoonni assinooyiiro gallanni mini darga leellishshanno baayichooti.

Kowiichono leellannori giddo mittu sidaamu giddo ikko babbaxxeewo darga afantanno jajjabba manna woyimmi annuwa afantino gashshaano jajjabba manna leellishanno. lawishshaho duukamo ikkasi leellishanno.

kowiichono la'neemmori leellishanonkehu turiizimete woyiimmi bohaarshaho turizimeete dhagge daa"antanni darguwa giddo babbaxxitino foonchuwa wayi hiitto ikke foonchoho diranoro fooncho leellishshannonkete

Kowiichono leellishannonkehu muziiqu uduunne gitaare leellishannonke dimtse horonsi'neemmorichi giddo muziiqu uduunne yineemmorichi giddo gaamamannorichi giddo mitto kiboorde ii gitaate xa kowiicho la'neemmoti gitaarete xiqime dimtse fushsshate

Kowiichino sagalete dana mittu jilira ikko mitte prograame heedheenna qixxeessinayi yannara sagale babbaxxeewo dana qixxessinoyeeho woxe"oono, quuphe"oo babbaxxeewo sagalete dani giddo gaamantanno.

Kowiichino leellishannonkerichi giddo mittu gangalatu baseeti woyimmi turizime dagge guwaanya'anno base lemissale gudumaale hawaasiha ikkara mereeroho e'e jalbaho guwasnya'anni noo manna leellishanno

Kowiichono la'neemmorichi giddo mittu biinfilleho woyi seesaho babbaxxitino uduunne horoonsi'nanni gara babbaxxitino biinfille horoonsi'ne uduunne addi addi garinni qixxeessinanni gara kulannonke biinfillu uduunneeti.

Kaowichono la'neemorchi giddo mitu tamaare babbaxtino rosu mine miteeni ofolite heedhena kayinsooni footo ikkase leelishano, rosu akati giddo gaamanitano

Kowiichono la'neemmorichi giddo silemuroyere daafiraati. Muro lamu gari muro no. Guma intanni woyi uyitanno haqqenna uytannokkiti no. Kuri giddoye awukaado babbaxxitino dikkote uurrinshara massine hirrannita woyi mineno ita dandiinannita.

kowiichono la'neemorichi giddo mitte ayyanaame tiive ikkitinota qullaambe tiive mastawoqaho horonsi'ne loonsoonni misile leellishshannote ayyanaame chaalanubba woy huuro saansanni doogga

kowiicho leeltannorichi giddo giwirinnu owaante uyiitannorichi giddo diishsho assine malambayi gara diishshote kosho hiitto assine loonsaniro hatteeti kulattahu giwirinnu mirte hitoonni assine horonsi'nanniro leellishanno

Koeiichono leellannohu giddo mittu baattote ofolla woy kalaqamu akate baattote ofollanna dhagge leellishshannorichi giddo mittete baattote ofolla lagga no bagga no kuriu giddo baatto hiittonni ikkite ofoltinoro baattote ofollo kultanno

Kowiichono la'neemmorichi giddo mittu owaantete merershaaati baanke ikara dandawo babbaxxino daraga mannu owaante afirannowa owaante uyiinanni darga gamba yee noo manna leellishanno owaantete widira gaamamanno

Kowiichino leellishannonkehu caamma woy ko"atte danasi biifanno gara woy mastaawoqaho fushshinara yine assinoonni gara leellishanno danasi biinfille caammu dana leellishanno

kowiichono la'nannirichi giddo mittu biinfilleho horonsi'nanno haqqe giddo babbxitewo haqqe xawisannoho. haqqetnaruwa giddo horonsi'nanninte gede kowiichono babbaxitino bisira haqqe nafara ollaa biifisirate horonsi'noonni dargaati.

Kowiichono leellannohu muuziiqu uduunni giddo mitto ikkinoha lawishshu gede hoorine dimtse fushshate dimtse gobbara qolle saayiisate hasi'neemmo yanna giddo dimtse saayiisannonkerichi giddo muuziiqu uduunne ikkasi lellishanno.

kowiichono woy mitte pirogiraame heedhannowa hakiicho pirogiraame hadhanno darga hiito assine biifinsanniro biifille horonsiranna woy badhiido biifinnse dekodere"o loonsoyi gara leelishanno lidate yanna

Kowiichono umu amaxxinanni gara woyi umu biinfille kultannonkete. Umu danancho assine biifisi'neemmo gara goodayyisi'neemmo gara babbaxxitino garinni umu amado amaxxinneemmo gara kultannonkete.

kowiichono leellanni noonkerichi giddo mittu daddalu dargaati daddalu darga babbaxitino koatte caammuwa worroonni darga ikkasi leellishshanonke dikkote daddalu base ikkase anfeemmo doogo giddonni mittete.

Kawiichono leellannori giddo Mannu babbaxxeewo daddalo uulla ikko babbaxxeewooricho daddalo dadda'lanni nooha owaante woleho aanni nooha leellishshanno dargaati

kowiicho noorichi lanannirrichi gido mittu daddalu dariga babbaxitono giidu dana suuqeete iko babbaxino bayichi wore hiraanireeti kulitaanoreeti dadaalo babaaxitino suuqara babbaxino giidu daninni mitu mitu garrini woroonniha kulitano

Kowiichono la'neemorichi gido mitu kalaqonna qoxxeessaho qoxxeessaho Manu kolishu kinchinni biifinsoonni dooggora haranni nootto qooxeessa leelishanonkete.

kowiichino la'nemmorichi giddu mittu sidaamu gashshaano giddo afaminoha ikkanna sidaamu gashshaano gshshite noore odoo aanni xawisanno

Kowiichono la'neemorichi gido mitu politiku massagaano miteenni gamba yite miillate misilla gamba yitinotta leelishanonke doogaati politiku massagaano ikkansa leelishano.

Kowiicho noohu giddoyi leellannonkehu mittu kalqamanna qooxeessaho, kalaqamaho noo haqqe, muro kuriuu baalu gamba yite biinfille uuyitinnotq kulanni noonke.

Kuri giddono la'neemmorichi giddo murote dana murote giddo babbaxxitino muro noote giddonni lemisaale kowiicho la'neemmoti murote dani utaame aanase ute afidhino uticho la'neemmo uticho ikkase leellishshannonke.

Kowiicho lellannorichi giddono mittu mini saada woyi lalo"oo ikka lalu'uu mini saada giddo gaamammanota leellishannonke saada xawoho haayiisso itanni noota kulannonkerichi giddo mittoho.

Kowiichono la'neemmorichi giddo mittu amma'note darga forogiraame woy asmellaake faarso faarsitanna leellishshanonke misile giddo mitete. amma'note base leellishaanke.

Kowiichono la'neemmorichi giddo mittu murote. muro babbaxxewo garinni giwirinnu hayyo horonsi'ne babbaxxewo garinni wolewa haa'ne haa'ne kaasate injaanno garinni qixxeessinoonnita muro leellishshanno.

kowiichono la'neemmorichi giddo mittu muziiqu giddo nmitto ikkinoha gitaarete uduuneeti leellishannonkehu muziiqu widira hige gaamamannori giddo mittoho

Kowiicho afamannohu mittu baattote ofollaati. Mannu baattote ofolla babbaxxiwo garinni afirannota woyi dhagge baattote ofolla dhagge baatto hiittoo ikkite kalaqantinoro hiittoonni dagginoro kulaaho.

Kowiichono la'neemmorichi giddo mituno muroyiireeti. muro babbaxitewo garinni babbaxitewo daro afidhewoonte gede kowiicho kaayiinni mimmitu ledo gamba yite noota murote dana leellishanno.

Koyeeno leellishshannohu mooziiqu uduunne ikkinotaati leellishshannohu dimtse babbaxxeewo garinni mooziiqa asitakaakkalate horoonsi'nanni uduunnichi giddo mittu mooziiqu uduunne ikkasi gitaare leellishshanno siileetinka.